Suuraan nuuni asii gaditti argaa jirru kun suuraa kosii walitti qabamee, namni ammoo gatuu osoo deemaa jiruu kan agarsiisudha.

Suuraan nun asii gaditti argaa jirru Kuni, suuraa meeshaa garaagaraati. Akkasumas lammii Chaayinaa kan ta'an, nama lamaa fi lammii Afrikaa kan ta'e nama tokko yoo ta'u, meeshaa sana bukkees dhaabbatanii suuraa ka'aa jiran kan agarsiisuudha.

Suuraa nuti armaan olitti argaa jirru kun suuraa gosa ittoo keessaa buqqee jedhamuun kan beekamu yoo ta'u, ittoodhaaf nama gargaara jechuudha nyaachuudhaaf.

Suuraan nuunii asii gadiitti argaa jirru kun, suuraa konkolaataa bishaan rabsu yemmuu ta'u, konkolaataan bishaan rabsu kun iddoo gara garaa deemuudhaan kan bishaan bakka garagaraatti namaa geessuuf nama gargaaruu jechuudha.

Suuraa nunii asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa siree kanii dur namoonni irra ciisanii baay'inaan ammaa akka kanatti hin argamuu. Siree durii abboonni keenya irra ciisanii kan mul'isudha.

Suuraan nun asii gaditti argaa jirru kun suuraa alaabaadha. Alaabaan kun lamadha. Innis kan biyya kamiif kan biyya kamiidha jettanii yaaddu?

Suuraan gaditti argamu kun immoo suuraa baayyina maatii tokkoo fi yeroo isaan taa'aanii nyaata nyaachaa jiran kan agarsiisuu dha. Maatii kan keessaa ijoolleen isaanii aannan dhugaa jiru jechuu dha.

Suuraa nunii asii gaditti argaa jirru suuraa shamarran Oromoo uffata aadaatiin faayamanii jiranii. Uffati aadaa kunii kan naannoo eessaati?

Suuraa nuun asii gaditti argaa jirru kun, suuraa abaaboo lafa keessaa kan ol baba'aa jiru yommuu ta'u, bifni isaas bifa bareedaa ta'een kan jiruu fi ija namaatti kan namatti toluudha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirrummoo suuraa shamarree tokkoo fi akkasumas wandaboo gadi dheeraa uffattee kan jirtuu fi duuba ishee immoo gaalli kan jiran gaalonni baay'een kan jiran yemmuu ta'uu dhaabbattee achii as nu ilaalti.

Suuraan kana asiin gaditti argamu kun biqiltuun bunaa madaba isaa irratti kan argamu ta'ee baayyee kan hin guddatin jiruu dha.

Suuraan nun asii gaditti argaa jirru kun suuraa siidaa harkaa fi harma ofirrraa qabudha. Siidaan kun kan inni itti argamu magaalaa eessaa keessattidhaa jettanii yaaddu?

Suuraan nuun asi gadiitti argaa jirruu kun immoo, suuraa mana Amantaa keessatti, akkasumaas Abboottifi Harmootti dhabbatani yeroo isaan itti Waaqa isaani kadhacha, galaateffaa jiraan kan nuti agarsisudha jechuudha.

Suuraan nun asii gaditti argaa jirru kun suuraa gooticha Oromoo jeneraal Taaddasaa Birruu yemmuu ta'u, jeneraal Taaddasaa Birruu amma kan hin jirree fi dur goota Oromoon qabdu keessaa tokko kan tureedha.

Suuraan nuyi asii gaditti argaa jirru kunii immoo, suuraa mana amantaa hordoftoota Musiliimaa kan mul'isuu fi bifa bareedaa ta'een ijaaramee kan jirudha jechuudha.

Suuraa nuun asii gaditti argaa jirru kun immoo, suuraa ijoolleen dargaggootaa dhiiraa kubbaa harkaa walharkaa fuudhanii xabataa jiran kan mul'isu, isaanis aradaa keessatti namoonni baay'een kan itti naanna'anii jiran xabachaa jiran kan mul'isuudha.

Suuraan nuuni asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa paappayyaa yookiin wanta kuduraaf muduraa ta'e keessa tokko kan ta'ee paappayyaan wanta baayyeedhaaf kan nu gargaaru fayyaa keenyaafillee baayyee nu gargaara jechuudha.

Suuraa nuuni asii gaditti argaa jirru suuraa loowwani walitti qabamanii iddoo tokkoo nyaata nyaachaa jiraniiti.

Suuraan asi gaditti argaa jirru kun, suuraa haadhooliin gabaa keessa taa'aani, kuduraa fi muduraa gurguraa kan jirani jechuudha. kuduraaf muduraan kun, kanneen akka dinnicha, hundee diimaa fi kanneen garaagaraa kan ta'anidha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa gosa midhaanii walitti qabamee kan jiru yoo ta'u gosi midhaanii kun qodaa baay'ee keessatti bifa garaagaraan walitti qabamee jiraachuusaa kan nutti agarsiisuu dha jechuu dha.

Suuraa nuunii asii gaditti argaa jirru kunii suuraa mana jireenyaa kan mul'isuufi akkasumas manichii baayyee ol ka'ee guddatee bifa ammayyaatiin kan ijaarramee jiruu agarsiisa.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa baalaa reejjii jedhamuun kan beekamu baay'inaan mana jireenyaa namaa bukkeetti kan argamudha jechuudha.

Suuraan nuun asii gadiitti argaa jirru kun suuraa kuduraadha. Kuduraan kun kan ittoodhaaf ooludha. Bakki inni baayyinaan itti oomishamu bakka akkamiitii jettanii yaaddu?

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa gaazexeessaa dhaabbata EBS yoo ta'u, dhaabbatee gara bukkeesaa ilaalaa kan jiru kan agarsiisudha.

Suuraan asiin gaditti arginu Kun suura ijoollee dhiiraa lama yoo ta'u. Ijoolleen dhiiraa laman kun uffata qorraa uffatanii lama ta'anii walfaana dhaabanii kan mul'atanidha.

Suuraan nun asii gaditti arginu kun suuraa namoota lama yookiin barsiisota yookiin yeroo isaan barsiisuu deeman kan nutti agarsiisudha.

Suuraan nuyi asii gaditti argaa jirru suuraa kophee shamarraniiti. Shamarran kophee akkasii baay'inaan bakka akkamiitti uffatu?

Suraan asii gaditti arginu kun suraa qodaa mana keessaa kan ta'ee akkasumas bunaa fi kanneen akka aannaniifaa itti dhuguuf kan kan nu gargaaru yemmuu ta'uu akka bareedinaattis mana keessa taa'uuf nu gargaara.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa namoota seera kabachiisanii baay'atanii taa'anii maree mari'achaa kan jiran kan agarsiisudha.

Suuraa nuyi asi gaditti argaa jirru kunimmo, suuraa dhugaatii garaagaraadha. dhugaatii kun kanneen akka burtukaanii fi wanta garaagaraa irrraa kan hojjetame yemmu ta'u innis faayidaa gara garaa qaba.

Suuraa asi gaditti argaa jirru keessammo suuraan kun kan agarsiisuu hoggantoonni siyaasa iddoo tokkotti walitti qabamanii yookan geengoo uummanii taa'aani kan waaliin mari'achaa jiran kan ibsudha jechuudha.

Suuraan nuunii asii gaditti argaa jirruu, suuraa kuduraa qullubbii diimaati. Qullubbii diimaanii ittoo ittiin hojjachuuf fayyada. Ittoon ittiin hojjatamee fayidaa isaa maal namaaf dabala?

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa reefu daandii hojjatamaa jirudha. Akkasumas namoonni irra deemaa jiran. Daandiin kun kan hojjatamee hin xumuramne maaliifidha?

Suuraan nun asii gaditti argaa jirru immoo, suuraa naqata mormaa ta'ee akkasumas Qubee Afaan Oromoon kan barreeffamee jiru jecha 'Oromoo' jedhu kan agarsiisu akkasumas mormatti kan kaawwatamudha.

Suuraan argaa jirru suura nama riqicha irra deemu dibaabee qabatanii bokkaatu roobaa jira fakkaata. Kanaaf dibaabee qabatanii riqicha irra cehaa jiru.

Suuraan amma asii gaditti argaa jirru kun suuraa amantoota musliimaa iddoo tokkotti walitti qabamanii yookaan walitti naanna'anii kan mari'achaa jiran ka ibsuu fi namni tokko isaan keessaa dhaabbatee kan isaan mariisisaa jirudha.

Suuraan nuun asii gadiitti argaa jirru kun suuraa haadhotii sadanii yommuu ta'u, dugda isaanii irratti qodaa bishaan itti waraaban baatanii gara lagaa deemaa jiran kan nutti agarsiisu, haadhotiin kun gara dudduuba isaanii galagalanii dhaabbatanii achii as ilaalaan.

Suuraan nuun asii gaditti agarru kun, ittoon ittiin buddukfamuufi ittiin hojjatamu, mana keesaatti yeroo baayyee kan itti gargaaramu, meeshaa mana keessa tokko kan ta'e, kan inni irraa hojjatames mukarraati.

Suuraa nuuni asi gadittti argaa jirru kun, suuraa abbootii aadaa fi haadhoolii siinqee kan jiran abbootiin amantaa kan ta'ani jiran kan mul'isu jechuudha. suuraa kanarra abbootiinis, haadhooliinis baay'eetu taa'aanii jiru.

Suuraa nuun asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa barattoonni daree keessa taa'anii, yeroo barsiisaan gaaffii gaafatuu dabaree dabareedhaan deebii deebisuuf harka isaanii baasanii kan barsiisaa waamaa jiran kan agarsiisudhaa jechuudha.

Suuraa nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa daandii baaburaa kan agarsiisudha. Ol ka'iinsa lafaa irratti kan ijaaramee jiru yemmu ta'u baaburri daandii isaarra deemaa kan jiru kan agarsiisudha.

Suuraan asiin gaditti mul'achaa jiru Kun suuraa mana namaa mul'isuu dha. Manicha keessas afuuffee baayyee fi teessumni kan argamuu dha. Akkasumas wanti manicha keessa jiru hundi isaa kan wal-fakkaatuu dha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa magaalaa keessa ta'ee akkasumas namni gaariirra taa'ee kan harkisaa jiruu fi konkolaataan daandiirra deemaa kan jiru kan ta'e kan agarsiisaa jirudha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa mana amantaa keessatti kan namoonni waaqeffachaa jiran yoo ta'u, akkasumas immoo dura bu'anii kan faarfachiisaa jiran kan mul'isudha.

Suuraan asiin gaditti argaa jirru kun immoo suura teessuma kan durii yookiin bifa aadaa duriitiin hojjetame. Bifa ammaayyaan osoo hin taane bifa aadaa duriitiin hojjetame kan agarsiifamedha.

Suuraan nuun asii gaditti argaa jirru Kun immoo, suuraa bakka daawwannaa yookaan bakka bashannanaa namni iddoo garaagaraatii dhaqee itti bashannanu yookaan daawwatu kan agarsiisu

Suuraan nuun asii gaditti argaa jirru kun immoo, suuraa bineelda manaa keessaa tokko kan taate Harree jedhamuun kan beekamtuu daandii irratti hidhamtee dhaabbattee kan jirtu kan agarsiisu. Harreen faayidaan ishee ba'aa baachuuf nu gargaarti.

Suuraan asii gaditti argaa jirru kun, suuraa uummatni Oromoo iddoo tokkotti walitti qabamanii irreecha kabajuudhaaf hora ar-sadeetti argamanii jechuudha. Uummanni Kun baayyeen isaanii uffata aadaa Oromoo faayamanii kan jiranidha.

Suuraan nun asiin gaditti argaa jirru kun immoo suura namooti walitti qabamee uffata adii uffatanii karaarra deemaa kan jiran kan mul'isuudha. Ijoollee xixiqqoos harka qabatanii deemaa kan jiraniidha.

Suuraan asii gaditti argamu kun suuraa barattootaa fi barsiistuuti. Isheenis dhaabbattee ijoolleetti kan agarsiisaa jirtuu dha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa naqata mormaa bifa garaagaraan kan hojjatamee akkasumas morma dubartootaa irratti kan kaa'atamu baay'inaan akkasidha.

Suuraan nuti asiin gaditti argaa jirrummoo suuraa boorsaa shamarraniiti. Yeroo baay'ee kan itti fayyadamu shammarranii fi dubartootadha. Qabatanii bakka bashannanaa fi hojii deemuu kan danda'anidha jechuudha.

Suuraan nuun asiin gaditti arginu Kun, suuraa daandii fi namni illee karaa irra deemaa kan hin jirre yemmuu ta'u, kan inni agarsiisu, sareen tokko dhaabattee kan jirtudha. Waanti biraa kana irratti mul'achaa hin jiru.

Suuraa nuun asiin gaditti argaa jirru Kuni suuraa mana amantaa kan muldhisuu fi manni amanta Kunis amantoota Ortodooksii kan muldhisaa jiru, namni tokkollee kan jalatti argamaa jirudha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun immoo suuraa maatii tokkoo fi akkasuma uffata bareedaa ta'een wal fakkaataa uffatanii kan yeroo isaan itti suuraa wajjin ka'aa jiran mul'isaa jira jechuudha.

Suuraan nuti asiin gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa bakka bashannanaa kan ta'e Inxooxxoo paarkii jedhamuun kan beekamu barjaa isaati jechuudha. Inxooxxoo paarkiin bakka bashannanaa wantoonni garaagaraa keessatti argaman jechuudha.

Suuraa nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa mukaa baala xixiqqaa ofirra qabudha. Mukni baala xixiqqaa ofirra qabu kun maqaan isaa maaliidha jettani tilmaamtu?

Suuraa nuun asiin gaditti argaa jiru kun immoo, suuraa afuffee bifa tokkoon hojeetame kan ka'ame jiruu jechuudha. Afufeen kan inni nuu faayaduu qophii gara garaa irratti bareedinaaf nuu faayadaa jechuudha.

Suuraan nun asii gaditti argaa jirru kun, suuraa namoonni gabaa keessatti lukkuu bitaa jiranidhaa jechuudha. Gabaa kana keessatti lukkuu baayyeetu gurguramaa jira. Uummanni as jiranis namoota baayyeedha.

Suuraan nuun asii gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa konkolaataa luka sadiin deemtuufi akkasumas konkolaataa kanarraa footoo taphattoota lama kan wal haammatanii jiraniif tokkommoo dhaabbatee kan harka rukuchaa jiru kan nutti mul'atu.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun immoo suuraa abbaa manaa fi haadha manaa wal bira dhaabbatanii uffata walfakkaataa uffatanii suuraa ka'aa jiran kan nutti agarsiisaa jirudha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa mana jireenyaa kan mul'isuu fi akkasumas manni jireenyaa kun haala ammayyaa ta'een kan ijaaramee fi baay'ee kan ija namaatti miidhagudhaa jechuudha.

Suuraan nun asirratti argaa jirru Kun, suuraa asheeta boqqolloo dhaabbame kan jiru yemmuu ta'u, irraa cabee osoo hin taane akkasumatti qolli isaa irraa baba'ee kan nutti mul'ataa jiru jechuudha.

Fakkiin asii gadi irratti arga jirru kun, fakkii dibata mataa shamarraniiti. Dibati mataa shamarranii kun maalirraa akkasitti hojjetama jettanii yaaddu?

Suuraa nun asii gaditti argaa jirru kunimmoo, suuraa daree barnootaati. Akkasumas teessumni kan Minjaalli baay'een kan jiru barattoonni daree keessa barsiisaanis kan hin jirre kutaa duwwaa nutti agarsiisaa jira jechuudha.

Suuraa nuni asii gaditti argaa jirru kun immoo suuraa lafa qotiisaa ta'ee, midhaanni irra dhaabamee, achii ol reefuu kan guddachaa jiruu fi akkasumas bo'oo giddduu isaa bishaanni kan yaa'aa jiruudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirru suuraa uummata naannoo Karrayyuu, akkasumas uffata isaan uffatanii jiran uffata aadaa naannoo Karrayyuun faayamanii kan dhaabbachaa jiran kan agarsiisudha.

Suuraa nuun asii gaditti argaa jirruu saattawwaadhaa. Saatawwaan bineensa bosona keessatti argamtudha. Bakki isheen itti argamtuu baayyinaan bakka akkamiidha?

Suuraan nuni asii gaditti argaa jirru suuraa nammoota siyaasaafi akkasumas suuraa Dooktor Abiy Ahmed yeroo isaan itti waadaa galaa jiranidha. Waadaan isaan galaa jiran kun maalidhaa? Maaliif waadaa galaa turan?

Suuraan nuti asiin gaditti argaa jirru kunimmoo suuraa abbootii yommuu ta'u, abbootii fi dargaggoonni kun uffata aadaa naannoo Booranaa uffatanii tooraan dhaabbatanii kan ulee isaanii qabatanii dhaabbachaa jiranidha.

Suuraan nun asiin gaditti argaa jirru Kun immoo, suuraa namoonni seera eegsisan uffata isaanii guutummaatti uffatanii, meeshaa isaanii lafa kaa'anii, yeroo isaan itti leenjii fudhataa jiran kan agarsiisudha.

Suuraan asiin gaditti argaa jirru kun suuraa konkolaataa kan ibsu yoo ta'u, konkolaataan kun yeroo tokko gara biyya biraatti nama deddeebisuu kan uummata tajaajiludha.

Suuraa nuni asii gaditti argaa jirru suuraa konkolaataadha. Konkolaataa kana keessa uummata baay'eetu jira. Konkolaataan kun gara eessaatti deemaa jira?

Suuraan nuun asii gaditti argaa jirru kun suuraa xiyyaaraati. Xiyyaarri kun qilleensa keessa kan balali'u yoo ta'u, akkasumas alaabaan Itoopiyaa kan irratti argamudha.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa mucaa xiqqaa yeroo inni dhaabbatee loon eegaa jirudha. Kan arginu kun mucaa baadiyyaati.

Suuraan nuti asii gaditti argaa jirru kun suuraa ittoodha. Ittoon kun shiroo yoo ta'u, kan inni keessa jiru qodaa suphee irraa tolfame keessatti argama jechuudha. Ittoon kunis nyaataaf nama gargaara.

Suuraa nuti asii gaditti argaa jirru suuraa mukeetii baay'eedha. Mukeetiin kun kan isaan dhaabbatanii jiran iddoo akkamiiti? Maqaan muka kanaas maalidha jettanii yaaddu?